Suurri argaa jirru kunii, xiyyaara. Xiyyaarri dhala namaatiif fayidaa guddaa kenna. Yeroo gabaabaa keessattii iddoo amma jedhanii amma gahuu hin dandeenye kan ittiin gahanii deebi'aniidha. Maallaqa xiqqaadhaan yeroo gabaabaa keessatti dhala namaatiif fayidaa guddaa kennu jechuudha.

Suurri asii gaditti arginu kun weellisaa Yoosan jedhama. Weellisaa Yoosan kun dhala namaatiif fakkeenya gaarii, fakkeenya dhugaa kan ta'edha. Quuqama saba isaatii, miidhama sabasaatii haala inni ittiin ibsatu fakkeenya gaarii dhaloota keenyaaf lafa kaayee darbeera.

Suurrii asii gaditti argaa jirru kunii dirree bareedaa yookaan lafa bareedaa magariisaan uwwifamee jirudhaa. Magariisaan kan uffifamee jiru kunii bashannanaaf, suura adda addaa keessatti ka'uudhaaf, yaadannoo adda addaa kaawwachuudhaaf, sammuu namaa bohaarsuuf faayidaa guddaa kan kennudhaa jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kunii bineelda manaati. Bineelda manaa keessaa immoo saawwa marga dheedaa jirtuudha. Saawwi dhala namaatiif faayidaa hedduu kan laattuu dha. Horsiisanii maallaqatti jijjiirrachuudhaa fi qalanii nyaachuudhaa fi elmanii dhadhaa fi baaduu isheettii fayyadamuudhaaf faayidaa hedduu kan namaaf laattuu dha.

Suurrii asirratti argaa jirru kunii nama uffata aadaa uffatee dhaabbatudhaa. Faayidaan uffatni aadaa dhala namaatiif kennu eenyummaa ofii ittiin ibsachuuf, lammummaa ofii ittiin beeksifachhuu fi dhalli namaa faayidaa guddaa fi kabaja guddaa kan irraa argatudhaa jechuudha.

Suurri amma argaa jirru Kunii, suura biqiltoota addaa addaati. Biqiltoonni addaa addaa Kuni dhala namaatiif fayidaa guddaa kennuu, qilleensa haala naannoo namaa jiru hunda mijeessudhaaf, keessattuu bashananuudhaan keessatti suura addaa addaa kaane yaadannoo godhachuudhaan fayidaa guddaa kan qabudha.

Suurri asi gaditti argaa jirru kun buna. bunni kun uummata keenya biratti baay'ee beekamaa fi baay'ee jaallatama kan ta'edha. faayida bunni dhala namaatiif kennu baay'ee barbaachisadha. qaama nama si'eessuudhaf, sammuu namaa si'eessuudhaf, haala garaagaraan kan nama fayyadudha. gurgurani qarshiitti jijjirachuuf illee faayida guddaa kan qabudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa barattoota mana barumsaa ta'anii kan dubbisanidha. Dubbisuun dhala namaatiif fayidaa guddaa kan kennudha. Dubbisuun beekumsa kaleessa dheengadda hin qabne irraa argachuuf wanta argamee hin beekamne argachuufillee dhala namaatiif fayidaa guddaa kan kennudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kunii suura meeshaa mana keessaati. Suurri Meeshaa mana keessaa kunis siree jedhama. Sireen kunii irra rafuudhaaf, yoo dadhaban irratti boqochuudhaaf dhala namaatiifi faayidaa hedduu fi faayidaa guddaa kan kennudhaa jechuudha.

Suurri asirratti argaa jirru kuni kopheedha. Kophee keessaa immoo keessaa immoo kophee shamarraniiti. Kopheen kun miidhagina adda addaatiif kan kaawwatamudha. Balaa qaama namaa irraa yookaan miilla namaarraa kan eegudha. Kanaaf kopheen kuni dhala namaatiif faayidaa hedduu kennaa jechuudha.

Surri asi gadiitti argaa jiruu kuni, mana. Manni kuni bifa bareedan kan ijaarame, darbee Alabaa Abba Gadaa kan of irra qabudha. Manni jireenya dhalanamatiif baay'ee murtessaafi baay'ee barbachisaa kan ta'edha. Manneen keessatti kan arginuu namni keessatti kan boqotudha jechuudha.

Suurri argaa jirru kun gosa nyaataa keessaa kuduraa fi muduraadha. Kuduraa fi muduraa keessaa immoo timaatimiidha. Timaatimiin dhala namaatiifi faayidaa guddaa kenna: nyaataaf ooluu kan ooludha, gurguranii maallaqa itti argachuudhaafillee, jireenya ofii ittiin fooyyeffachuudhaafillee faayidaa guddaa kan dhala namaatiif kennudhaa jechuudha.

Suurri argaa jirru kun abaaboo gosa garaa garaatii. Abaaboon gosa garaa garaa kun dhala namaatif faayidaa hedduu kennaa. Mana ofii biratti oomishachuudhaan miidhagina bareedina keessatti suura adda addaa ka'anii yaadannoo ofiif kan godhatanii kan nama fayyadudha jechuudha.